Nzete ya masango, ezali na masango n' ango, eza na ba masango likolo ya nzete na bilanga ya masango. Ezali ébélé kasi masango oyo nanu e wumeli te .

Mbisi ya mayi na safu na supu balambi yango bien makasi na pilipili.

bana ya kelasi ya basi na mibali bazali ebele mpenza na kati ya kelasi bango nyonso bavandi bazali kotala liboso

Ndeko ya mwasi akangi suki kitoko makasi tala ndenge baniki ye suki ya mikie mikie ya ba meche na matoyi na ye atie biloko ya matoyi kingo elati chaînette.

Mokonzi ya mboka ya Congo Brazza ville aye ko inaugurer côté ba lonaki ba fololo, kasi na nzete oyo, a zali ko tia yango mayi pona nzete ekola Kitoko mpenza. Pembeni na ye, ezali na batu mibali pe a telemi sima na ye na pembeni na ye .

Lisanga ya ba tata mibali kasi bakangi minoko na bango na bitambala, balati bango nyonso ba kazaka na ba mikoto ba sapatu babengi na kombo ya mikoto.

Ndeko na biso ya mwasi azali ko lakisa suki ba kangi yango na ba meche, bezongi nsima mosusu bakangi singa ezali kitoko mpenza batie kasi suki moko ya zic zac.

Ezali buku ya bana, kasi na buku oyo nazali komona batie etikete oyo ezali likolo ya buku ezali na ba dessin. Ba dessin ya mwasi na ya mobali, na ya mibali mibale na basi mibale.

kisi ya komela soki ozangi appeti ya kolia ,bakisi basali yango na bambuma ya kopesa mwana amela pona azwua poda ya kolia makasi

Motuka ,eza motuka ya langi ya pondu na bamwinda yango ya motani na elenge ya mobale ya telemi na pembeni bosusu mpe azai kotala motuka ba misusu eza liboso ya motuka oyo.

Amwaa mwasu bakangi ba mesh ya kitoko ta nde bamiki ba meshe ya shokola alati milamba molindo, azotala na nsima bameshe ya kitoko makasi tala ndenge ezali kongenga.

mesa batoni angwana mabaya na bafleires elakisaeme mesa ya pie batoni angwana mabaya mabaya bramo sentire bwwbwa ya mosaka

Saladi oyo kitoko ya couler ya pondu ba ndembi na ba poaro ya couler ya motani na ba mbuma mosusu eza pembeni na yango ba mbuma.

Ezali ba lopete biloko balata na liboko ba chainnete ebele makasi tondi awa ba chainnete na biloka matoyi ya basi na ya mibali.

Mwasi aza koseka malamu mpenza na liputa akangi na tolo na mosusu na motu na ye.

Ba joueur batelemi na kati ya stade balati ba varese ya langi ya mosaka na basapatu ya pembe ba misusu pe balati basapatu ya moyindo bakiti eza na kati ya terrain eza na langi ya mosaka na langi ya motani bato batelemi bazali kotala match

Mabanga ebele bato batelemi na nsima mabanga oyo na nsima ya mabanga oyo pe ezali na ba nzete ebele pe na nsima ya bato tala nde bato bazali kotala mabanga.

Mabaya misusu ya milayi, misusu ya mikie, mabaya ebele mpenza ezali mabaya.

Balabala ya leta kitoko nakotambola. Eza bongo na ba nzete elandani landani epesi bilili ya kitoko. Pembeni ya ba nzete yango tozomona pe ndako ya nzambe esika bato bayaka ko sambela.

bilenge ya basi bavandi mosusu ezali kolia na zongu avandi na se alati libota na mosusu mpe avandi kombene ezali na bachasse na papa na se ebele liboso ya ndako

Elenge ya mwana elenge mwasi mwana mwasi alati robe naye ya bien robe ya bien ya couleur ya motane asimbi molangi naye ya mayi atie na mayanga na motu na biloko ya matoyi.

Likolo moko ya sapatu, sapatu oyo ezali na langi ya chocolat ba kangi kangi ya go ba singa pembeni ezali na se likolo moko.

Ndako etage, kasi etage oyo eza molai makasi ba tie na ba bendele misato ba bendele misatu ezali pembeni ya ndako.

Nzela ya motuka na nsima nango na motuka ya couleur ya pondu na sanza.

Basi mibale, ba telemi na kati ya mai ; ba zali koseka malamu mpenza. Mosusu alati patalo, mosusu alati na rob. Na nsima na bango, eza na mibali ba vandi na nsima na bango.

Bana ya kelasi ba vanzi ya basi na ya mibale balakisi na bango bazali kolakisa bango makambo ya école makambo ya kelasi bana ya école.

Motuka ya monene, motuka monene nsima motuka eza ya langi ya pondo motu ya motuka eza ya langi ya mosaka motuka monene ya ba pneu ebele.

Ndako ya etage ezali pembeni ya prince kasi na prince oyo eza na motuka, motuka etelemi liboso ya ndako etage.

Mwasi aza motakala aza bolumbu alati eloko te likolo ya mafuta, mafuta ya kopakola nzoto mpona engengisa loposo ya nzoto eza molangi ya mafuta. Mafuta ya kopakola ya mwasi mpona engengisa ye.

Kitunga liboko esimbi kitunga ya langi ya motane maboko na yango maboko ya kitunga eza ya pembe kitunga ya motane.

Mbuma ya malombo ,na coulere nango ya motani na kati ya sani ba mbuma malombo eza na cuillère nango na kati ! na lutu na kati ! ba mbuma ya malombo ba mbuma oyo ozomona ango ezopesa yo mposa ya kolia oyo vraima ! basala yango kitoko makasi.

Ba soda mibale bazali kotambola na nzela pene ya balabala ya monene. Bus eza pe koleka. Balati bikoti ya langi ya longondo.

Sapato ya couleur ya motani mpona mwana mobali na couleur ya bowe o sentir sapato eza na ba lase te batiki yango kaka na se.

Moselekete na kati ya matiti.

Filite na mapa batie biloko na kati po santir oyo tomate nango oyo sosi ya tomate oyo ya couleur ya motane na mapa batie matungulu na nyama na kati ya mapa na matungulu na kati.

Bilenge ya basi na ya mibali bazali kotala ba lakisi mosapi na bango bazali koseka ba misusu bazali koseka te ba misusu bazo sepela makasi mpenza tala ndenge bazali kotala mosusu elongine ezomonana te kaka loboko na ye alati elamba ya banzela-nzela ya moyindo na ya pembe.

Kisi Na kati ya carton.

Basi na mibali bazali kosala ba briki ya mabele.

Tala likolo mapata eza pembe na langi ya bozinga matiti ebele na ba nzete na ba ndako ezomonana na mosika likolo ya ngomba.

Elenge mobali azali koleka pembeni ya prince elenge mobali azali koleka pembeni ya prince na nsima naye eza na motuka ya pembe na kote naye ya loboko mwasi eza na ba ndako eza kuna.

Ndunda, balambi yango ya buyon, na mbisi ya kokauka na kati, na pilipili, na supu batye yango na kati ya sani ya pembe, na mbisi ya kokauka.

Mama alati na ndenge na ndenge ya mboka ndenge bato ya biso ya mboka balataka atie kitunga na ye na motu kitunga koto atie kitunga eza na kata na yango akangi biloko ya kutime ya lange ya shokola, na ya bozenga ezali kolakisa kitoko.

Ba langi ebele Awa tozali na langi ya bonzenga na langi ya mosaka langi ya motane tala ndenge ezali ko ngenga makasi ezali kolakisa kitoko penza ba langi oyo nioso.

Na kati ya motuka ya monene bato bavandi na kati ya motuka ba tata na ba mama na bilenge bazali kotala tele na bango na kati ya motuka.

kiti e kolle na table bakiti basali ya na mabaya eza kiti ya mabaya basali na mabaya e kolle kiti na table pona bana bafanda batika ko kweyisa table oyo ba kweyisa pe bakiti te vraimo oyo bien pona bana.

Ba bidon na kati ya motuka tala ba bidon ebele bakangi yango na kati ya motuka ezali ebele na ba shakoshi na biloko mosusu na ba bidon ya mike.

Mituka, mituka minene eza ebele na gudron donc embouteillage ea makasi na nzela a mituka telemi na prince mpona eza ebele ambouteillage ezali.

Ndako, kasi pembeni ya ndako oyo batie yango ba fololo. Ndako oyo ba tongi yango kitoko mpeza tala peinture batie ya langi ya pembe na ya chocolat ebongisi ndako.

Ezali ba mbuma, ba mbuma madame, litabe, ba tondolo, anana, mangolo ba mbuma ebele ebele.

Niawu, a telemi na coin ya ndaku a zali ko tala likolo. Niawu a zali na ba poiles na ye ya chocolat ya langi ya moyindo, na makolo na ye ezali pembe .

Kisi tomela soki moto ezali kosala pasi oza na kosukosu moto ezoswa na gripe ezosala yo oyo nde kisi nango mpona komela.

Eloko ya mashine oyo ekataka mabaya ya ebende

Bana ya kelasi bana ya kelasi bazali kosala ba operation na bango na tableau azali ko compté ba bâtonnet naye mpona aluka reponse.

Eza motuka ya monene bato pe baza na kati ya motuka, kasi motuka oyo nde ememaka bato ebele oyo bazali ko kende mosika.

Ba nzete na kati ya zamba moi ezali konganga makasi esali lokola mwinde ezali kopela or eza moi ezali konganga likolo ya banzete, na kati ya zamba banzete eza ebele tonke oyelakisa kitoko ya kati ya zamba.

Motuka ya ba policier motuka ya basoda ya langi ya bozinga côté Oyo mutuka ezali matiti esi eboti ebele motuka etelemi na pembeni ya nzela ya prince

Eza ba lakisi na bana na bango ya l'ecole, na bana kelasi ya maternelle ba telemi bazali kopesa bango mikanda ba silisi kotanga.

Ba kuleure ya kitoko boye kulera motani, na ya pembe, lietwale na ngowana ya kitoko vremo basepeli na yango o drapo moko ya bian ta bacouleur na yango ya bozenga ezonganga.

Mama na ye avandi mwana-mwasi oyo aye kotiela ye motu na ye na tolo alati liputa bazali kotala malamu mpenza na basuki na bango bakangi kitoko ya meche na tisage naye ya mama naye atie ye na motu.

Mwasi akangi basuki yslangi ya motani esimbi na liboko masanga ya mindele, masanga ya mindele.

Oyo mbisi yako kalinga na pondo ya mayi mayi pembeni, na makemba yako kalinga, na likayabo yoko kalinga na matugulu bikalimga.

Mokoto ya papa couler ya maron na ya moyindo mokoto ati yango eza moko likolo ya ba peluze mokoto

Robi ya moyindo eza na ba ngeli ngeli ezali kongenga na mosusu eza na nsima na yango robi wana mpe eza na balangi ya motani na langi ya bozenga na langi ya mosaka na basaka mai eza na nsima yango ya bangelingeli eza kongenga

Eza bilanga kasi na bilanga oyo ezali na ba ndunda ba bengi na kombo chou, ba ndunda na kati ya bilanga na ba nzete ébélé.

Ezali bokali loboko ya moto esimbi bokali ya pembe na mufuniko na yango ya langi ya bozenga bokali.

Ba ngungi bazwi o de kisi ya bangungi mpona malaria.

Ezali ba kiti ya mabende, batie yango na ba coussin nango na mesa.

Makemba ya ko kalinga, eza makemba ba kalingi yango ba kati yango mike mike kasi ezali kitoko mpenza atie na sani ya pembe eza ko lakisa kitoko.

Eza ba farde ya langi ya mosaka ya langi ya lilala ya langi ya bozenga ya langi ya motani na ya langi ya pondu na ya pembe.

Motuka ekufi, tala motuka monene ekufi motuka moto na yango yango ekufi emwangani mwangani emwangani mwangani makasi.

Mobali atelemi, ezali mobali atelemi na nsima na ye eza na ba mesa na ba kiti me bato mpe ba vandi lisanga na nsima na ye.

lopango na bandako bandako 2e na kati ya lopango na peme yango kuna ezali pena ndako ya moke bazelo na kati ya lopango pazilo

molangi eza na kisi pona ko effacer eza molangi ya langi ya bozinga na molangi ya langi ya mosaka ezali mibale.

Pond ba tongi yango likolo ya mayi, ezali pond ba tongi yango kati kati ya mayi kasi na nsima ya pond oyo eza na ba ndako ya mosika.

Motuka ya monene ememi bakaliton ebele na basaki ya langi ya pondu, bakalite ezali ebele moto afandi likolo ya bakalto eza likolo ya motuka ya langi ya mosaka na motuka ya moke ya pembe ezali na biloko ebele makasi na kati ya motuka.

Eza ndunda, ba tia'ngo mbisi ya ko kawuka, na pilipili ya langi ya motane . Ndund'oyo, ba lamb'iango kitoko tala supu ezali ko lakisa kitoko penza, ndunda .

Eza boutik, boutik eza na ba kiti ba kiti eza na nkombo ya mbanzi nkombo ya langi ya bozinga na langi ya motani.

akati suki na ye nyonso motu na ye ezali kati covo mwana-mwasi kala ndenge azali koseka kitoko mpenza covo ebongisi ye makasi

Misuni ya soso ba tie yango na sani ya pembe, ba tie na matungulu ebele misuni ya soso tala ndenge ba tumbi yango kitoko makasi ezali kolakisa kitoko ba tie mafuta ebele.

Ba soda ebele bavandi na mutuka ba soda ebele basimbi minduki na maboko balati bikoti na bango ya lange ya pondu basoda.

molangi ya mafuta ya kopakola ezali molangi ya mafuta ya kopakola asimbi awana liboko molangi oyo yalangi ya pembe bakomi na balangi ya bosenga na ya moindo

Esiika ba tekaka biloko ya matoyi ya basi . Ba bengaka esika oyo bijouterie, Ba tekak biloko ya matoyi, kasi biloko ya matoyi ezali ko ngenga penza, ezali ko ngenga .

sueza misuni ya ngulu balambi yango kitoko na mafuta ebele misuni ya ngulu batie matungulu na pilipili misuni ya ngulu

Mwasi avandi aza ko lakisa suki na ye, ba kangi yango kitoko penza eke molongo moko suki na ye alati elamba ya langi ya mosaka.

Na kati ya kelasi ya maternele na ba kiti na ya mesa ya bana na ba tintin likolo ya mire na fenetre.

Motuka ya monene ya langi ya pembe na nzela ya bozenga nzela ya langi ya bozenga motuka na nsima motuka eza na banzete motuka etelemi na nzela.

ezali sapato oyo eza na balase nayango te sapato ezanga balase ezali sapato kaka lokolo moko ya langi ya mai ya pondu na pembe.

Eza ba libanki mibale, mosusu angombi moto mosusu a mateli ye moto naye ba libanki mibale eza likolo ya likasa.

Mobali angunzami na prince tala ndenge angunzami na katikati ya prince na nsima na ye ezali na moto mpe azali koleka na prince na nsima na ye tala etaleli na ye kitoko mpenza.

Mwasi atelemi kasi aza ko lakisa motu naye te, makolo pe elakisa kaka ya ndambu na liboko moko eolakisa pe ndambu.

Milangi ya mafuta ya kopakola molangi ya pembe mofunika molangi ya chokola molangi ya pembe na molangi mofuniko nango ya lilala molangi ya pembe na mofinuko nango ya langi ya pondu.

Mama na mwana balati libuta Mama mwana na pe alati libuta, akangi basuki ne kitoko na songi basuki batie ba meshe mama wana ne akangi pe ba meshi.

Ezali mibali misato mosusu moto ezali ko lakisa te, mosusu avandi na kiti mosusu ba ngunzami amemi elenge ya mwasi mosusu asimbi masanga bakomi ngok.

Babeti ndembo ba zali ko sakama na balle, kasi babeti ndembo ba lati ba vareuses na ba kaputula ya langi ya mosaka, baza mibali .

Mbisi mibale me safu misato na kwanga na matungu na pili pili mbisi ya ngolo.

Elenge ya mwasi oyo bakangi ye suki ya ba zarabi ya chinion mosusu ekiti na se bakangi yango kitoko makasi alati elamba ya couleur ya motani suki na ye eza ya moyindo matoyi na ye atie biloko ya matoyi.

Maboke, maboke na sani ya mbele ya pembe. Batia yango bitabe ya kokalinga. Na liboke mosusu, batia yango wana pembeni na pilipilî.

Liboso ya motuka ya motuka ya langi ya pembe na ba pneus na yango ya moyindo na sima n'ango nazali komona nzete eza na sima ya motuka

Ndeke etelemi likolo ya matiti pembeni ya liziba ya mayi, ezolinga epumbwa. Etomboli mapapu na yango oyo eza na langi ya moyindo na mutu eza na langi ya pembe.

Bato bafandi mpola talisa sango malamu basangisa makanisi ya moko na moko oyo avandi na kati awa eza na ba bouteille ya mayi na basi na mibale ba mosusu batelemi ba misusu bazali kotanga ba mosusu baza kokoma.

Bikeko, ezali bikeko ba dessine ya mwasi aza ko tuta ezo lakisa te eloko azali ko tuta kasi bazali mibale bafandi na libonga.

Ba lakisi ya bana ya l'ecole, na micro ba pesi mwana aloba liloba naye ya école aloba makambo ya l'ecole.

Koko oyo avandi likolo ya ebonga na ba koko ne misato ya mibali, mibale bazali kotala ye ndenge koko na bango azali ko seka mosusu azali kotala na ndenge na ye na nsima ne eza na pondu ya nsima na ye na bassin na se na molangi ya mayi.

Ba meme, ezali ba meme eza ébélé, kasi ba meme oyo ba misusu ba zali ko mela mayi, ba misusu ba vandi. Ba meme ébélé .

Ba mama oyo bazali ko bina mabino ya mboka, tala na motu na bango batie ba mayanga na mutu kingo ba tondisi ba mayanga ebele na kingo na maboko na bango bati balati pe mayanga na maboko bazali kobina mabina ya mboka.

Nazali komona ba mindele mibale balati bilamba ya pembe pembe na ba chapo na bango ya pembe nazali komona ba tata na ba mama balati kaka ba kitendi ya maputa ba mosusu balati kaka lingwanda bakangi bango maboko na nsima ba mama ba mabele eza libanda.

ezali kisi ya mwana na kati ya calito

mayaka mayaka ya langi ya pembe na ya langi ya lilala eza mayaka kitoko wape kitoko makasi mayaka

Elenge mobale alati pembepembe ya pantalon na chimise pembe, pembe ena mokaba akangi na pantalo na ye na mokoto alati na makolo na ye

sani ya mbele eza na bilia eza na fuffu na pondu na ngainga pembeni na likaya ba kokalinga batimatungulu na tomati na mafuta ezomwonlaki

Basuki oyo bakangi yango kitoko makasi bakangi yango mikie mikie ezali moyindo batié na teinture ya chokola ta ndenge ezolakisa kitoko makasi basuki oyo.

Mayanga oyo ezali kongenga makasi toza na mayanga ya langi ya motani ya langi ya pembe ya langi ya mosaka ya langi ya bozenga ya langi ya longondo ya langi ya moyindo na ya langi ya lilala.

Kisi na kati ya carton, ezali kisi na kati ya carton, kasi kisi oyo ba tia yango likolo ya mesa, na kisi ya mwanana . Kisi .

Ndeke, ezali ndeke aza na munoko ya songe, tala misu ndenge a zali ko tala, kasi masala na ye eza na langi ya lilala, na moyindo na pembe .

Ndako, naza komona elilingi ya ndako na nzete ya mbila na nzete oyo ezali pembeni pe ya mbila nzete.

mutuka ezali koleka na kati ya prince na mosusu etelemi na kote na yango oyo ezali kokele na prince eza culere ya pondune ya pembena bapinene yango ya moyindo toyota mosusu oyo etelemi awa na kote na pembeni awa eza moyindo kasi na nsima bamituka oyo ezali na bandako ebele na nsima na yango

Mafuta ya kokoti na kati ya molangi na mofuniko ya molangi ya mpembe kokoti.

Ezali buku, buku yango kasi na etiketi ya buku oyo ezali na mibali na basi loboko oyo na sima na bango eza na ba ndako na ba nzete.

Brasele ya mayaka eza na mayaka miyindo na mayaka bozenga na ya pembe na ya lilala na ya chokola langi ya chokola mayaka ezali mayaka ya boule ba mbuma mayaka.

Logo basali yango na forme ya moto osantir logo moko ya bien couleur ya moyindo na ya pembe logo ya ndenge basali yango na image ya motu.

Elengi ya mwasi oyo akati suki na ye kitoko batie ye na nzela na mopanzi bâtie nzela mopanzi tala etalelo na ye azali kotala kitoko makasa atie misu naye likolo.

Sani ya langi ya shokola, ba kalingi na maki atie yango na misuni. Na kati na molangi, eza na ji na kati. Elengi owapi na kolia yango, kitoko makasi na komona yango.

Bilenge bana bavandi ya mobale na ya mwasi ya mobale, aza kosepela makasi me elenge ya mwasi aza na kanda.

Soso bakangi na kati ya motalaka na ye bakangi na kati ya ndako na lisusu ndako na ye bamabende eza lisusu

makaku likolo ya nzete ezali makaku eza likolo ya nzete ya moke makaku likolo ya nzete tala ndenge azali kotala makaku

Zando ya ba fruit nazi komona anana makeba ya kotela na avocat, na lilala, na papai, papa oyo azali koteka na basombi mibale pe batelemi bazali kosombela ye biloko azali koteka.

Mbisi ya mayi ba bengi na kombo nango ngolo, na safu, na pili pili ya langi ya pondu batie na tomati ya mbuma.

Likolo moko ya lipapa . Eza likolo moko ya lipapa, côte ba tiaka likolo eza moyindo, pe likolo na eza pembe na se .

Ba milangi awa ezali ebele ba milangi na babwate bokali ,ya pembe na busho na ngo ya pembe ezali bokala monene na bokali ya moke.

bana ya kelasi batelemi molongo moko ya basi na mibale bazali kotala likolo tala ndenge batelemi bazali kotala likolo batelemi na molongo moko penza

Motuka ya monene na motu ya motuka ezali na bato na nsima motuka pe ezali na bato na soda liboso.

Eza nzela ya prince, ba mituka ezali ko leka na prince na bato ba zali ko leka pembeni ya motuka na ya pembeni ya bala bala, bato bazali koleka ya basi na ya mibali , misusu na liboso pembeni ya mituka .

Mafuta ya kopakola na kati ya milangi, ezali mafuta ya kopakola na kati ya milangi mosusu pe eza na ba bokali mafuta ya kitoko ko ngengisa loposo.

Sapato ya mwana mobali ya couleure ya pembe na couleure ya boy na ya motani, peza na batache ya motani ya kitoko makasi.

Zala ya ba ndeke, zala ya ba ndeke, ezali na ndeke moko na kati, mosusu a mati likolo ya zala na bango, ya ba bandeke .

Loso na pondo kasi ya bamelange yangona madeso na pondo ntango bamelange babengaka yango chaka madeso na pilo pili pembeli ezali na kati ya sani ya langi ya bozenga

Ndako ya monene ya couleur ya bozenga kitoko na couleur ya pondu côté bato bazali o balati bilamba ya lilala, ya motani, na ya pembe, na ya moyindo.

Prince awa ezali prince mibalekaani prince na mpembeni ya prince ezali na ba nzete mpe eza pembeni ya prince.

ndako ezali ndako liboso ya ndako eza na banzete bacotirar banzete

Basi mibale bazali kotambola na nzela mosusu asimbi chinon naye kitoko makasi mosusu akangi suki nyonso ezongi sima alati lipapa moyindo oyo alati bilamba liputa.

Ebendeli ya mboka bapaya, kasi ebendeli oyo ezali na langi ya pondu, langi ya mosaka, na langi ya motane, ebendele.

Ezali mwana ya muke a lati makaku, aza mwana ya mobali, tala ndenge a fungoli madinga ya miso a tié lolemo libanda .

Ndako yaletage kasi sa ya ndako ye tage eza binge nzela bamituka bato koyi baleti bilamba ya pele bala na nsima bamituka

Elenge ya mwasi, asimbi chignon bakangi ye na sukì misatù na mutu. Na katikati ya basukì misatu, moko bakangi yango monene makasi bakangi yango kitoko pe basimbiye chignon oyo kitokomakasi. Tala ndenge azali.

Lopango oyo babongisi yango kitoko makasi tala matiti ndenge bakati yango na molongo donk ozomona ba matiti oyo batia yango na molongo moko babongisi yango kitoko makasi eza na nzete ya bitabe eza pe na ba nzete mosusu na pembeni na ndako eza na kati ya lopango oyo.

Motuka etelemi liboso ya bato ezali polele muka ya langi ya pondu na ya pembe na bapine na yango ya moyindo batu batelemi kote na ngo ya motuka mosusu pe aza na sima azali kosolola na telefone

Mibali musatu bavandi na ba kiti bazotala ba machines na bango na milangi ya mayi pembeni. eza na moko alati maske na solo.

Mbonge na kati ebale mbonge na kati ebale na kote nango eza na matiti na ba nzete mbonge na kati ebale mbonge.

Lipapa ya lagome lipapa ya lagome ya langi ya longondo na ya langi ya mosaka eza balangi mibale lipapa eza lipapa.

Lokolo moko ya sapatu ya basi ya ngeli ngeli, ezali kitoko mpenza batie yango likolo ya tapis pe ya kitoko mpenza lipapa basi.

Ezali ba papiers, ba buku oyo ba tielaka ba papiers na kati ya langi ya motani ya pondu ya bozenga ya moyindo.

Mwana yakilasi azali kokende kilasi atelemi koto ya motuka ya lange ya moindo na batoli na ndako ya batole eza koto ya motuka mosusu ya etage mpe ndako ya etage mpe eza wana.

Eza kiti na mesa, kasi kiti oyo ba bengaka ngo na kombo ya ba kiti ba sala yango na mabaya na mabende ezali na se kiti ya mabaya .

Ezali milangi ya masanga. Milangi ya masanga eza mibale milangi, milangi eza na langi ya chokola ba mifiniku na yango ya milangi oyo eza na langi ya bozenga.

Livre eza na mbisi na kati ya ebale na bato na tinta.

Tala ba bilenge ya mibale mibale na tata na bango kati kati na bango mibale bazali miyindo balati ba kilote bilenge balati ba kilote kasi tata alati pantalon na elamba ya pembe.

Sapatu ya mwana-mwasi eza sapatu bati yango likolo ya tapi sapatu na langi ya moyindo sapatu ya elenge ya mwasi batia yango likolo ya tapi ,tapi eza na langi ya bozenga na pembe.

bana ya kilasi ya basi na ya mibali bazali kopesa bango babike ya mwasi akangi suki nai kitoko makasi atina bambuma

E mwasi ya molai, tala robe alati ya eteni ya robe kaka. Tala na mobali wana aza na nsima alati bien makasi na suki akangi bien na sapato ya moyindo. Tala etalelo na ekendelelo na ye.

Ba mituka ébélé e telemi na batu ba vandi pembeni ya motuka mosusu e telemi. Ba mituka yango nyonso eza ya langi ya pondu .

Monument ya mwasi, ezali monument ya mwasi kasi monument oyo basali liboko moko ea likolo ezo tala likolo mosusu esimbi buka na maboko.

Kisi ya malaria kisi ya malaria komela soki ngungi asuwi yo, kisi ya malaria komela soki ngungi asuwi yo.

Aza bonyolisa nzoto asimbi maboko likolo ya mabende atie likolo efandisi masoro nde likolo ya mabende azoniolisa makolo na ye na maboko na epoka etalelobo ya kanda.

Ndako bati ba coulere ya kitoko makasi eza na coulere ya mosaka, coulere ya motani, na kiti eza kotuna table ezalikiti coulere ya lilala, na ba pelouze na jardin na kote mosusu mpe eza na mesa na bakiti.

Chenette oyo, ba saleli yango na mayaka ya mike mike. Kasi ezali chenette ya ko lata na kingo. Ba tié yango likolo ya monument. Eza chenette ya mayaka.

Ba soda balati bilamba na bango ya ba soda ya langi ya pondu na bikoti na bango oyo soda oyo a liboso asimbi monduki na masasi.

mafuta kitoko otala bokale ango bokale couleur ya chokola oyo bosuku otia yango na nzoto bozenga owapi okongenga ngenga mafuta bosuku opakola yango mposa kotika yango oza te paseke poso ekomaka eleng

Ndako, ezali ndako ba clôturé yango eza pe na ndako wana ba tongi yango kitoko batie ba tole ya langi ya motani na peinture ya langi ya pembe kitoko.

Sapato oyo babengaka yango mokoto ya bapapa sapato ya mokoto.

Elenge ya mwasi alati pantalon ekatana katana na chacos na ye ya moke ya pembe na elamba ya moyindo alati na sapato na makolo na ye ya chokola.

batata na bamama batelemi pembeni ya mesa bazali koseka batie maboko na bango likolo ya mesa ba misusu na milangi. milangi ya pembe buchon ya bleue , molangi ya pembe milangi na mofuniko ya morgane.

Sapato ya pembe ya basi ba bengi yango baleline sapato ya pembe ya basi batie yango likolo ya tapis sapato ya pembe.

Ebendele, eza ebendele ya mboka ba paya kasi ebendele oyo eza na langi ya mosinga, langi ya motani, na ya pembe.

bato oyo mibale bazozwa bililingi ya motuka motuka ya kolera moyindo e oyo azozwa bafoto alati elamba ya motani na pantalon ya moyindo na mondele aza pena kote ye pe azotala ndenge kamera bazozwa elilingi ya motuka

banzete oyo vrama ndenge eza molongo moko bien tala ndenge ezopesa vraima prolcution ya bien kotu ezaleli losanti soko vandi na se puyo ezali banzete

Mesa na ba kiti, na mesa, ezali na basani ya mbele ,basani ya mbele likolo ya mesa.

bato ebele na kati ya motuka tala ndenge batondami na kati ya motuka oyo mosusu afandi likolo ya pine mosusu angundami na kati ya motuka batelemi telemi ebeli makasi

Bana ya kelasi batangaka na lyce technique oyo ezali uniforme ya lycée technique bazalina balakisi na bango molakisi n'a bango ya mwasi na molakisi na bango ya papa na ya mama batangisaka bango bango nyonso awa bazali kaka basi n'a basi tala ndenge bazali koseka malamu mpenza kitoko

Mama ya biso alati robe ya moyindo alati robe ya lange ya moyindo na kamwa shacos na ya moke ya moyindo mpe asimbi fular na ye moke ya lange ya mosaka alati na eloko na liboko.

Sapatu ya papa nkombo nango mokoto eza couleur ya chokola na ba shosette eza na kati ya langi ya motani eza na se mibale makolo nyonso mibale ya sapatu ya mokoto ya papa.

Eza ndunda, ndunda ba tie na crevete na soso. Eza na sani ya mbele batie yango likolo ya mesa ndunda ba lambi yango kitoko mpenza.

Sapatu, ezali sapato ya moyindo moko ba baloli likolo moko ezo lakisa na se nango sapatu ya moyindo ea likolo ya kiti.

Molangi ya mafuta ya kopakola eza na kati ya bokali ya pembe na mofuni konango ya langi ya motani molangi ya mafuta

mwana mobali azali kokata matiti bazali bana mibali oyo bazali kokata matiti na mahete azali kokata matiti oyo na mashete majuti oyo ezali ebele makasi

Bato bafandi lisanga moko bazali ko solola malamu mpenza moto na moto azali kopesa ya ye makanisi ya mosala koto bazali.

Motuka ya monene ememi masanga ezali kokende na prince motuka monene ezali koleka na prince na masanga na kati ya motuka motuka monene na nsima motuka eza na banzete

Ba saki ya maboko ya basi eza na saki ya langi ya noire na saki ya langi ya pondu na saki ya langi ya mosaka.

Eza mashini ya kotumbela misuni ou ko chauffele biliyia, mashini ezali mashini oyo batumbaka misuni ou ko chauffé n'a biloko ya kolia.

Mafuta ya kopakola mpo na libota mobimba ya tata na mama na bana na ye eza na kati ya bokale ya pembe mufuniko nango ya langi ya pondu

Bana ya mike ya ba beti ndembo batelemi na molongo moko, ba beti ndembo ya mibali ya mike na oyo aza mwa mikolo na mundele atelemi na kati kati na bango balati ba vareuses.

matitiya makemba bakangi yango na liboki basaleli liboki na matiti ya makebamatiti ya makemba bakangi yango liboki

sapatu ya pembe ya mwana ya moke.

Eza arrêt de bus, ba bisi etelemi bisi eza na kati ya bato kasi chauffeur azali kosomba biloko ya mwana mwasi oyo apesi biso mokongo eza na plateau eza ko lakisa te soki ezali nini.

Ba beti ndendo ba telemi balati ba vareuse, kasi moko azali ko longola vareuse naye ya likolo ba vareuse balati eza na langi ya bozenga bakomi makomi ya pembe.

Ba mituka ezali koleka na elilingili ya moto, nazali komona elilingili ya moto na ba mituka ezali koleka na nzela.

Eza matiti, matiti eboti makasi matiti ba nzete ya matiti oyo eboti makasi mpenza ezali na langi ya pondu.

Niau, eza niau azali kotala likolo na matoyi naye ya ko telema niau. Niau azali kotala matoyi ya ko telema niau.

Elenge ya mwasi alati pantalon ya pembe eza na banzela nzela ya noreeaoyelengeya mwasi pantalon ya pembe aaana banzela nzelay moyindo alati ti chate ne ya moyindo akangi na kitamba ne ya moyindo eza bima na kat a lopango mpona kende banzela na ye

Loboko eza loboko ya mwasi elati bague na mayaka na maboko ya langi ya pondu na ya langi ya longondo na matiti na nsima na ye na ba nzete.

Eza bikeko ya basi ba kangi bango suki ba tié ie bango ba tissages ya ba mèches, ba kanga ba salela yango ekoti basaleli yango kitoko penza bikoti oyo mibale .

Ezali bikeko ya ba langi ebele, bikeko batie yango ba langi ebele langi ya pondu, ya bozenga, ya mosaka, na ya shokola na ya moyindo.

Bambuma mbila esobe bambuma bambuma oyo eza na lange ya mosaka bambuma ya liboko moko esime bambuma oyo koto ezaleli matiti

Elenge mobali oyo apumbwe makasi mpona tia kaka but elenge mobali tala ndenge ya sote atia but alati ba sapatu ya langi ya motani na varese ya pembe bato bazali kotala ye ndenge asote makasi mpenza.

Ba joueur ya basi balati ba culote ba kaputula na bango ya motani na varese ya likolo ya couleur ya pondu, na couleur ya mosaka, na couleur ya lilala. Sapatu na katikati na bango ezana oyo alati pantalon ya moyindo na t-shirt ne ya pembe.

Suki, suki na ye oyo basimbi chinois oyo malamu bakangi nwani oyo kitoko makasi likolo ya motu na ye bakangi na sima batiki yango kaka polele.

Sapatu ya pembe na ba singa ya ba sapatu ya pembe, na kati batie tapis ya moyindo sapatu oyo kitoko oyo kitoko makasi tala ndenge ezali ko ngala eza ko ngenga.

Mokonzi azali koleka na ba mituka ebele atelemi likolo ya motuka bato nyonso batelemi bato ebele batelemi bazali kotala ndenge mokonzi azali koleka na ba moto ebele pona epesa lokumu na mboka.

Ba sani ya mbele eza ébélé na kopo oyo a sopaka mayi na ba bassins, na ezo mona kata ya ba bassins wana pe eza na ba kopo mosusu kasi kopo oyo eza likolo ya ba sani ya mbele eza na langi ya moska .

bana-mibali bazali kobeta lindanda malamu mpenza ya basi bazali koningisa loketo na bango balati biteni ya liputa ya moindo mosusu alati soutie ya pembe mosusualati sutie ya bozenamosusualati bamibali balati basengle ya lilala

bamaboko ezali bamaboko maboko ya bozenga maboko ya langi ya pondu maboko ya langi ya mosaka maboko ya langi ya lilala maboko ya langi ya motani maboko ya langi ya longondo maboko ya shokola maboko ya langi ya bwee

Bourette eza na réchaud pembeni oya ko kalingela maki na thermose, bazali koteka cafe e na ti soki oza na mposa ya kosomba ti bazo teka ngo awa na bourette oyo.

Loboko ya mwasi atie verlin na ye na mazaka na mosapi elati nopete yange mingiilboko.

oyo eza kongo pona kosala bilanga kongo na kosalela bilanga ozomona boye pona oyo nde okoki kosala bilanga na yo malamu tozomona na zelo.

mwana mobali ,alati elamba ya liputa ya ba langi mingi, azali koseka penza , na suki na ye ati balangi ya mosaka.

Sapato ya basi ya couleur ya pondu ezongenga makasi na bangeli-ngeli likolo nango ya mayanga.

motuka na prince motuka etelemi na prince motuka ya lange ya moyindu motuka pembeni na motuka bazelo ebele oyo wapi

Ndako na lopango ba clotura yango na ba fil de fer batie kanga moyibi mpona moyibi akota na kati ya lopango oyo te, liboso ya lopango eza na mabele eza na mabele liboso ya lopango oyo.